Ikhona imithi lemitshina eyenzelwe ukuthi kuhanjwe kuyehlanzwa izindlu kuvikele imikhuhlane etshiyeneyo engatholakala ezindlini. Kuqakathekile njalo ukuba laba bantu abahamba behlanza ezindlini bagqoke izinto ezivalekileyo.

Abantu bezimpilakahle, nxa bencedisa ukukhangela abantu imikhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukubana labo bazivikele. Yikho kuqakathekile ukuba bathole impahla ezifaneleyo zokugqoka ma bencedisa abantu.

Odokotela labomongikazi labancedisa ngezempilakahle, kuqakathekile ukubana labo bathole impahla ezibavikelayo ukubana labo bengatholi imikhuhlane njalo bengatheleli abagulayo imikhuhlane.

ODokotela labomongikazi kubalulekile kakhulu ukuthi nxa behlola umuntu kumbe beselapha umuntu emkhuhlaneni othile. Bagqoke izinto ezibavikelayo ukuze bengatholi umkhuhlane ofanayo.

Kuqakathekile ukubana abazemphilakahle esibhedlela bagqoke imphahla ezifaneleyo, ma behlola imkihuhlane etshiyeneyo, lemithi ehlukeneyo.

Nxa omongikazi labodokotela behlola imikhuhlane ehlukeneyo kuqakathekile ukubana bagqoke izinto ezizabavikela ukubana labo bangatholi umkhuhlane ofanayo.

Abantwana kuqakathekile ukuba bathole ukuncediswa kwabo okutshiyeneyo okuvikela imkhuhlane nxa besesebancane bayakwanisa ukuthi bathotiselwe kumbe bahlatshwe amajekiseni avikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle kumele bagqoke impahla ezibavikelayo. Bazivikele ukuba bengatholi umkhuhlane nxa beselapha abantu lanxa behlanza indawo ezitshiyeneyo.

abezempilakahle bayayenza imifanekiso ehlukeneyo etshengisa indlela ezitshiyeneyo zokuvikela imikhuhlane etshiyetshiyeneyo lokuhlanzeka kwabantu

Abantu emphakathini kumele bahlalahlale behambe ezibhedlela beyohlolwa ngemikhuhlane ethile ukwenzela ukubana bavikeleke njalo bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo masinyane

Odokotela labomongikazi kumele bagqoke into ezibavikelayo emikhuhlaneni nxa behlola abantu, ukwenzela ukuba labo bavikeleke, lokuthi nxa labo belemikhuhlane abalayo bengayitheleli abagulayo.

Kuqakathekile ukubana abantu bezempilakahle bathole impahla ezifaneleyo okumele bazigqoke ukwenzela ukubana bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo, njalo bangatheleli lokhu abakugulayo ebantwini abagulayo.

Kukhona imikhankaso eyenziwayo eyenzelwa imikhuhlane engakayaziwa leyimikhankaso iyenziwa isenzelwa ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke bengakathili umkhuhlane othile

Abezempilakahle sebananzelela ukubana abantu kumele bafundiswe ngendlela zokuziphatha njalo sebensenza amagwaliba alemifanekiso etshengisa ukubana abantu kumele baziphathe njani njalo benze njani

Abodokotela labomongikazi bayahlola umuntu ogulayo babone ukubana ugula ngawuphi umkhuhlane bamnike umuthi ofaneleyo ukwelapha umkhuhlane awugulayo njalo bayagqoka impahla ezibavikelayo kulowo mkhuhlane.

Abantu emphakathini kuqakathekile ukuba bazizwe imikhuhlani emitsha eyabe inganile bafundiswe ngokuba kumele benze njani ukuba bazivikele kulowo mkhuhlane njalo nxa sebewutholile umkhuhlane othile kumele baziphathe njani benze njani.

Abezempilakahle kumele bahlanganise abantu emphakathini babafundise ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bahle babafundise ngokuthi limkhuhlane bazivikele njani kuyo njalo nxa umuntu esewutholile umkhuhlane othile enze njani ukuze elapheke.

Abantu empakathini kumele bathole amanzi ahlambulukileyo ,njalo kumele bathole amanzi abo eduze ukwenzela ukubana bengatholi imkhuhlane etholakala ngenxa yokusebenzisa amanzi angahlambulukanga.

Ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ukubana omongikazi labodokotela bangasweli imitshina ebancedisa ukukhangela imikhuhlane ebantwini ukwenzela ukubana bancedise abantu ngesikhathi esifaneleyo.

Abantu emphakathini kumele bathole amanzi ahlambulukileyo ukwenzela ukubana bavikelwe emkhuhlaneni etshiyeneyo engabangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo njalo kumele kutholakale indawo ezinengi zokuthola amanzi.

abakhangele ezempilakahle umhlaba wonke jiekelele kumele benze isiqiniseko sokuba ilizwe lelizwe liyanikeza abantu amanzi ahlanzekileyo okusebenzisa

Abantu abakhangele okwezempilakahle. Kuqakathekile ukuba beyenze isiqiniseko sokuthi odokotela labomongikazi kanye lezi bhedlela akuswelakali imithi efaneleyo.

Amanzi aqakatheke kakhulu empilweni zabantu yingakho kuqakathekile ukubana abantu benelise ukuthola amanzi ahlanzekileyo eduze lalapho abahlala khona ukwenzela ukuthi bavikeleke kumikhuhlane etshiyeneyo.

Ephakathini kumele kutholakale indawo ezihlekeneyo njalo eziseduze lalapho okuhlala khona abantu ezokunathela, indawo zokukhela amanzi ahlambukileyo angangcolanga.

Amanzi aqakatheke kakhulu emphakathini njalo akumelanga abantu bathwale nzima ukuthola amanzi ahlanzekileyo emphakathini ukwenzela ukubana kungabi lemikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle abakhangele umhlaba wonke jikelele kumele bananzelele ukuthi abantu kumele bathole amanzi endaweni eziseduze njalo bayenze isiqiniseko sokuba amazwe lamazwe ayenza abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.

Kukhona amakhampani ezempilo akhangela umhlaba wonke ayiwo avumela ukubana imithi etshiyeneyo ibeyiyo esebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo avumela ukubana isetshenziswe njani

Abantu kumele bavikeleke ezintweni ezingabalimaza ukuze bavikeleke emikhuhlaneni wengqondo kumele bathole abantu bokukhuluma labo ukwenzela ukuthi bathole ukhuluma izinto ezingabe zibahlupha zibalimaza.

abantu abahlangana lobunzima obzuthile empilweni kuqakathekile ukuba bathole abantu bokukhuluma labo ukwenzela ukuba banga hlaselwa ngumkhuhlane wenqondo njalo bangacabangi kakhulu

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlangabe baxoxisane ngokwezempilo, baxoxisane ngezinto ezitshiyeneyo ukuze bahlale belenqondo ezihlanzekileyo, njalo bahlale bengabantu abajabulileyo ukuze bengahlaselwa imikhuhlane yengqondo.

Abantu abantwana kumele bakhangelwe njalo bahlale labantu ababancedisayo babakhangele ukubana bavikeleke emkhuhlaneni wokucabanga kakhulu ongalimaza izingqondo zabo

Ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ukuba kutholakale imibheda lapho okulalela khona izigulane eminengi. Njalo kutholakale ukuhlanzeka okusezingeni eliphezulu kakhulu.

Ezibhedlela lasemaklinika akhona amabhakane abhalwayo ukuba abantu bahambe njani, lawa mabhakani aqakathekile ngoba ayancedisa abantu abayabe befike esibhedlela bedinga usizo ukuba bengalahleki njalo bengathwali nzima ukuthola indawo ezithile.

Ezigabeni lasemphakathini kuqakathekile ukubana kutholakale izibhedlela lama kilinika amanengi ukwenzela ukubana abantu ma behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo bathole usizo ngokuphangisa.

Ezibhedlela lasemaklinika kuqakathekile ukuba kutholakale imitshina ehlukehlukeneyo, encedisa ngemikhuhlane ehlukeneyo, encedisa ukubona izinto ezitshiyeneyo ngendlela ehlukeneyo.

Ezibhedlela lasemakilinika kumele kube khona izinto ezifaneleyo ezisetshenziswayo njalo ziyenele abantu njalo kumele kwakhiwe izibhedlela lamakilinika amanengi ukuze abantu bangalindi esibhedlela esiyi one ukuze bathole usizo

Izibhedlela lamakilinika kuqakathekile ukubana babelemitshina efaneleyo ebancedisa ukubana bahlole abantu ngendlela efaneleyo njalo kuqakathekile ukubana limitshina ihlale ihlolwa ukwenzele ukubana ingabi lezinkinga phambilini.

Ezibhedlela lase maclinika kuyatholakala imibheda kumele leyi imibheda iyenziwe ngendlela eyokuthi abantu bayahlaliseka kahle lapho besizwa ubuhlungu bengalimali bathole ukuhlala kahle

Izibhedlela lamakilinika kumele kwakhiwe kube kunengi emphakathini njalo kumele kube yizo indawo ezihlambulukileyo emphakathini . Ukwenzela ukuthi kuvikeleke imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo.

Ezibhedlela lasemaklinika kuqakathekile ukubana kutholakale abantu abezempilakahle ababuya bezokhangela ukubana izinto zenzakala ngendlela efaneleyo njalo izibhedlela zihlala zihlanzekile ngaso sonke isikhathi

Ezibhedlela lemakilinika kutholakala izinto ezihlukeneyo kuyatholakala odokotela labomongikazi abayibo abancedisa ukwelapha abantu imikhuhlane ehlukeneyo kuphinde kutholakale abantu abayibo abafundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo.

Emakilinika lezibhedlela kubakhoba okungamagwaliba okuncane okubhalwayo okutshengisa ukuthi abantu abalemkhuhlane enje mabahambe endaweni enje le mifanekiso iyancedisa ukuba abantu bathole usizo ngeskhathi esifaneleyo.

Ezibhedlela lemakilinika kuqakathekile ukubana kutholakale imitshina eyeneleyo abantu eminengi. Kutholakale lemibheda lapho abazalalela khona ma beselatshwa.

Izibhedlela lamakilinika kumele kwakhiwe kube kunengi emphakathini njalo kumele kunanzelelwe ukubana kuhlala kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukubana kuvikelwe imikhuhlane eminengi.

Emaklinika lezibhedlela kumela bananzelele abantu abagulayo babanikeze usizo ngesikhathi esifaneleyo. Akumelanga bamise abantu abagulayo isikhathi eside bengabanikezanga usizo abaludingayo.

abantu abanakekela abantu izigulane kuqakathekile ukuba bathole imfundiso esezingeni eliphezulu ebafundisa ngendlela yokunakekela abantu abagula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ikakhulu abagula umkhuhlane wenqondo

Ezibhedlela lasemakilinika kumele kuhlalahlale kufundiswe odokotela bayabe belokhu befunda befunda ngezinto ezinengi ezitshiyeneyo ezokuncedisa abantu njalo lengikhuhlane eyehlukeneyo eyabe ifika ngesikhathi.

Kuqakathekile ukubana odokotela labomungikazi bahlalahlale bafundise abantu. Njalo labo bathole ukufundiswa ukufundisana lemikhuhlane ehlukeneyo ezayo, lemikhuhlane ehlezi ekhona, lendlela zokuvikela lendlela zokwelapha.

Odokotela labomongikazi kumele bangahlalahlala bafundisane njalo badingisise ngemikhuhlane lemithi esiphucukile eyokuncedisa imikhuhlane ehlukeneyo labantu abahlukeneyo.

Kuqakathekile kakhulu ukubana abezempilakahle nxa bengathola umkhuhlane othile ongajwayelekanga emphakathini, bahlole abantu, njalo babavikele bengakawutholi lowo mkhuhlane baphiwe imithi efaneleyo.

Nxa sebethole umkhuhlane othile abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuba bazivikele njani kulowomkhuhlane kumbe nxa sebewutholile benze njani.

Abezibhedlela kuqakathekile ukubana babuye bazofundisa abantwana emphakathini ikakhulu abantwana abangamankazana ngendlela ezitshiyeneyo zokulondoloza imizimba yabo.

Abantu emphakathini kumele bafundiswe ngendlela yokugcina indawo lapho abahlala khona ihlanzekile lokugcina izinto abazisebenzisayo zihlanzekile ukuze bavikeleke.

ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ukuba kulungiswe indawo lapho abazali kumbe izigulane ezilinda khona zingakatholi usizo njalo kuqajkathekile ukuba kutholakale o dokotela labo mongikazi abanengi esibhedlela ukwenzela ukuthi abantu angalindi isikhathi eside bengatholanga usizo

Izibhedlela lamakilinika kumele kwakhiwe kube kunengi emphakathini ukwenzela ukubana abantu bangasweli usizo ngesikhathi abadinga ngaso usizo. Kumele omongikazi labodokotela batholakale babebanengi ezibhedlela.

Ezibhedlela kutholakala abantu abehlukeneyo abayibo abancedisayo ngomsebenzi wezibhedlela ukubana uhambe kahle. Kukhona abayibobo abakhangele izigulane lalaba amaklinayo ukwenzela ukuthi isibhedlela sethu sihlanzeke.

Ezibhedlela lasemakilinika lendawo ezincedisa abantu ngezempilo, kumele kutholakale imitshina, impahla, lezinto ezibancedisa ukubana benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo.

Emphakathini lapho esihlala khona kumele kwenziwe izibhedlela zabantu abakhulelweyo labantwana abancane zibe zinengi ukwenzela ukubana bathole usizo olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo njalo masinyane.

Emphakathini kumele kwenziwe izibhedlela lamakilinika amanengi njalo kube khona omongikazi labodokotela abanengi ukwenzela ukubana abantu bathole usizo olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo njalo bengasweli usizo ngaso sonke isikhathi

Izibhedlela lamakilinika kuqakathekile kakhulu ukubana zigcinwe ziyindawo ezihlanzekileyo njalo zilondolozwe ukwenzela ukubana abantu bengatholi imikhuhlane ngendaba zengcekeza.

Ezibhedlela kumele kunanzelelwe ukubana abantu bangahlali belindile ukuthola usizo iskhathi eside. Kumele kutholakale odokotela abanengi abenela abantu.

Indawo lapha abantu abathola khona ukuphila ziqakathekile njalo kumele zigcinwe zihlanzekile kumele futhi kutholakale odokotela labomongikazi ngesikhathi esifaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasemakilinika kutholakale imithi etshiyeneyo engancedisa abantu, ingaswelakali leyo mithi. Njalo kuqakathekile ukuba abezibhedlela baxoxisane lezigulane babatshele ngemikhuhlane abayabe beyigula baxoxisane labo babanikeze ulwazi.

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela lase maklinika endaweni okuthengiselwa khona imithi kutholakale imitshina efaneleyo ukubcedisa odokotela nxa behlinza lemithi efaneleyo ukuncedisa laba abenza imisebenzi yokwelapha abantu

Nxa umuntu efika esibhedlela uyakhangelwa ukuba inhliziyo yakhe itshaya njani njalo uyakhanagelwa ukuba igazi lakhe limi kanjani lokhu kuyancedisa odokotel ukubababone ukuthi ugula mkhuhlani bani.

Ikhona imitshina esetshenziswayo ukuba ikhangele igazi lomuntu ukuba linjani ikhangele njalo ukuba inhliziyo yomuntu itshaya ngendlela efaneleyo na.

Kuqakathekile ukuba izibhedlela lama kilinika kungasweli imitshina ehlukeneyo eyiyo encedisa ukuba kutholakale imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

kuqakathekile ukuba abantu bezibhedlela abancedisa abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo bathole imitshina efaneleyo yokubahlola ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi babulawa yini ngasiphi isikhathi

Kulezinsuku sokulemitshina encedisa odokotela labomongikazi ukubana bathole imikhuhlane ingakamemetheki ingakabulali ngitsho umuntu ehamba.

Odokotela labezempilakahle kumele bafundisane bona bodwa bathole ukufundiswa ngemitshina lemikhuhlane ehlukeneyo ukwenzela ukubana bahlalahlale belolwazi ngemikhuhlane engenileyo

Kulezi insuku kulemitshina encedisa odokotela labomongikazi ukubana babone ulutho olwenzakala emzimbeni womuntu. Njalo babone ukubana umuntu ulesikhathi esinganani ukuba aphile kumbe ancediseke.

Kukhona imitshina ekhangela abantu abadala kanye labantwana abancane imikhuhlane imikhuhlane abayigula ngaphakathi njalo zikhona izinto ezincedisa abantu abagogekileyo ukuba basebenze kangcono emphakathini.

Omama labo baba, kuqakathekile ukuba bafundiswe ngabodokotela babo, ngemikhuhlane abayabe beyigula abangayaziyo, bahlolwe kuseselesikhathi, bathole imithi efaneleyo.

Kulezi insuku sekukhona imitshina encedisa abantu lezindlela ezihlukeneyo ezincedisa abantu bezempilakahle ukubana babone umkhuhlane ungakamemethekeli phandle.

Kuqakathekile ukubana odokotela labomongikazi bathole imfundo lanxa sebefundele lomsebenzi ukwenzela ukubana bazi ngemikhuhlane engenayo kemikhuhlane ekade ivele ikhona ukwenzela ukuthi bathole indlela zokuyiyelapha.

Ezobhedlela kuqakathekile ukuba abantu behambe beyekhangela ingaphakathi yabo ukuze bavikelele emkhuhlaneni ehlukeneneyo ngoba ikhona imitshina ekhangela ingaphakathi yomuntu itshengise imikhuhlane.

Odokotela balemitshina eyehlukeneyo ehlola imkhuhlane engaphakathi njalo kumele odokotela bafundise abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi yelatshwa njani imikhuhlane etholakala ngaphakathi.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyafundisa bonke abantwana abancane labantu abadala ngemikhuhlane engabahlasela ngasiphi iskhathi njalo iyabenza bethole imithi efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo.

abezempilakahle sebesenza amabhakane afanekiswe izinto okumele abantu bazenze lezinto okumele abantu bangazenzi ukuze bazivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo

Kulezindawo lapho okutholakala khona imitshina ethile ,lapho okukhangelwa khona imikhuhlane ethile lokudingwa khona indlela ezitshiyeneyo zokwelapha umkhuhlane othile.

Ikhona imitshina ephucukileyo ,ethuthukileyo ekhangela umuntu umzimba wonke kusukela ekhanda kusiya enyaweni zakhe. ihlola ingaphakathi yakhe ukuba yiwuphi umkhuhlane engabe ewugula.

Endaweni lapho okuhlolwa khona imithi okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo lemithi yekuncedisa imikhuhlane etshiyeneyo kumele kutholakale imitshina ethile engancedisa ukuba kulungiswe imithi ngendlela efaneleyo

Kukhona izindawo lapho okuthi nxa umuntu angathathwa igazi lakhe kuhanjwise igazi lakhe liyehlolwa khona kubanakale ukuthi umuntu ugula ngawuphi umkhuhlane njalo kumele ancediseke njani. Lezo zindawo yikho lapho okuyenziwa khona imithi ehlukeneyo.

Kukhona izindawo ezisezibhedlela kumbe indawo ezenzelwe ukuhlola imitshina ukuba isesezingeni elilungileyo na kumbe ukuhlola imithi kumbe ukulungisa imithi etshiya tshiyeneyo .

Ezibhedlela lasemakilinika kukhona izindawo lapho okuhlolwa khona imithi etshiyeneyo lemikhuhlane etshiyeneyo njalo okulungiswa khona imithi etshiyeneyo.

Ezibhedlela lemakilinika kuqakathekile ukubana kutholakale abantu abakhangela imitshina etshiyeneyo njalo kubelezindawo zokwenzela imithi.

Abantu bezempilakahle sebananzelela ukuba abantu ezindlini kumele bahlale belokulibhokisi kwabo okuncane okulemithi etshiyetshiyeneyo engancedisa lapho umuntu selimele kungakhangelelwanga

Kuqakathekile ukubana kutholakale izindawo lapho okwenziwa khona imithi ehlukeneyo lokutholakala kwemikhuhlane ehlukeneyo eyabe isitholakele empakathi. Kuqakathekile ukubana kutholakale imitshina etshiyeneyo

Kulezinsuku sikhona imitshina esithuthukile esetshenziswa ngabezempilakahle encedisa ukubana bathole imkhuhlane etshiyeneyo masinyane njalo bancedise izigulane ngokuphangisa

Kulezi insuku sokuthuthukile, sokukhona imitshina ekhangela umuntu ingaphakathi yakhe ibonise ukuba umuntu ugula uphi umkhuhlane njalo ulimele njani lokuthi ancediseke njani.

Kulezi insuku kukhona imithi encedisa ukubana odokotela benelise ukuthola igazi emuntwini. Kumbe indlela ezitshiyeneyo ezokukhangela ukubana umuntu uthole umkhuhlane kuphi.

Kufanele ukuba isibhedlela lezibhedlela lamakilinika. Kutholakale indawo lapho okukhangelwa khona Imihlobo yemikhuhlane .Lalapho odokotela labezempilakahle abakhangela khona imikhuhlane lendlela zokwelapha imikhuhlane .

Ezibhedlela lasemaclinika ikhona indawo lapho okulungisea khona imithi njalo okuhlolwa khona igazi ukuze kutholakale imikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukubana lezo zindawo zingasweli imitshina efaneleyo

Zikhona izindawo ezakhelwe abantu ukubana abantu bezempilakahle benze imithi bakhangele imikhuhlane lokuthi imkhuhlane yelatshwa njani kuqakathekile ukuba lezo zindawo zingasweli imitshina efaneleyo ukuze zenze imisebenzi ngendlela efaneleyo.

abezempilakahle kuqakathekile kakhulu ukuba bafinyelele lase zikolo behlabe abantwana bebavikele emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo babafundise ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela

Odokotela labomongikazi kuqakathekile ukubana baphiwe impahla zokuba bancediseke bazivikele njalo kufanele kunanzelwe ukuba bayazisebenzisa ngendlela efaneleyo lezo zimpahla.

Omama abakhulelweyo labantwana abancane balelungelo elisezingeni eliphezulu ukuba bathole impilakahle bathole njalo odokotela lezibhedlela zabo ezinengi emphakathini.

Kuqakathekile kakhulu ukubana omama abakhulelweyo, labantwana abancane bathole usizo lezibhedlela ezinengi. Ukwenzela ukubana bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo langendlela abayidingayo.

izibhedlela zabantu besimami abakhulelweyo kanye labantwana abancane kumele ziyande kakhulu emphakathini ngoba ziqakatheke kakhulu ziyancedisa abantwana abancane njalo labo mama

Omama abakhulelweyo labantwana abancane kuqakathekile ukuba bathole izibhedlela njalo ezibhedlela zabo kumele kutholakale imibheda eneleyo. Lezinto abazidinga ezeneleyo ukuze bathole usizo olufaneleyo.

Abantwana abancane abasanda kubelethwa labomama abakhulileyo kuqakathekile kakhulu ukuba bayakhelwe isibhedlela sabo bodwa ukuze bathole usizo olufaneleyo.

Omama labantwana abancane kumele bathole izindawo lapha abakhangelwa khona banakekelwe khona. Abantwana kuleskhathi lapho ukuthi nxa besasebancane bayathontiselwa, kungakho kufanele ukuthi kuhlale kulezibhedlela ezinengi ezenzelwe abantwana abancane.

Abantwana abancane abasamunyayo labancane kakhulu labazali abomama abakhulileyo kuqakathekile ukuba bathole usizo olusezingeni eliphezulu ezibhedlela lasema kilinika

Imitshina yakulezinsuku mihle kakhulu ngoba ilabomabonakude abancane abatshengisayo izinto eziyabe zisenzakala phakathi komzimba womuntu lokhu kuyancedisa odokotela labomongikazi ukuba babone ukuthi umkhuhlane oyabe usemzimbeni womuntu usuxhwale okunganani.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuba abodokotela labomongikazi , bagcine izinto abazisebenzisayo ukwelapha abantu zihlanzekile njalo ukwenzela ukuvikela imikhuhlane.

Kulemitshina encedisa abodokotela ukuthi bangahlola umuntu babone izinto ezincane kakhulu ezingeke zibonwe ngameho enyama ziye iyenza ukuba lezozinto zibonakale kahle.

Ezibhedlela kanye lasemakilinika kuqakathekile ukuba kutholakale imitshina eyiyo esetshenziswa ukuhlola izigulane kumbe ukuhlola abantu imikhuhlane ethiyeneyo.

Kukhona iziñdawo lapho okukhangelwa khona imikhuhlane etshiyeneyo lemithi ehlukeneyo. Lezo zindawo kuqakathekile ukubana zithole imitshina efaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo, ukuze umsebenzi wenzakale ngendlela eqondileyo.

Isigelo lokuyimitshina okuncane okusentshenziswa imisebenzi etshiyetshiyeneyo ezibhedlela kuqakathekile ukuba ifakwe endaweni ephephileyo njalo igeziswe njalo nja iqendwa ukusentshenziswa

lezi insuku sokulemitshina ehlukeneyo encedisa abantu ngendlela ezihlukeneyo ,kulemitshina encedisa ukubisela amazinyo omuntu phakathi ukwenzela ukuthi umuntu angathwali nzima ahleke kahle

Lezinsuku kukhona imitshina eminengi ehlukeneyo eyenzelwe ukuhlola lokwelapha abantu esezingeni eliphezulu. Le mitshina iyancedisa oDokotela ukwenza imisebenzi yabo ibelula njalo bancedise abantu ngendlela ephezulu.

Kulezi insuku kulemitshina esiyenziwe eqakatheke kakhulu ngoba iyancedisa ukuyenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula iyabonisa imikhuhlane egulwa ngabantu lendlela yokwelapha

Kukhona imitshina etshiyetshiyeneyo, kukhona imitshina eyenziweyo eyenza ukuba odokotela babone into encane kakhulu engeke uyibone ngamehlo enyama

Sokukhona imitshina etshiye tshiyeneyo encedisa abantu abagulayo abagogekileyo ukubana benelise ukuhamba kumbe ukuncediseka empilweni zabo.

Imitshina esikhona kulezinsuku iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa ukubana abezempilo babone imikhuhlane etshiyeneyo njalo bathole ukulungisa imithi ehlukeneyo ehambelana lemkhuhlane.

Ezibhedlela kukhona imitshina eminengi esetshenziswa ngendlela ezihluke hlukeneyo eyiyo encedisa ukubana odokotela benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo eyiyo ekhangela imizimba yabantu ibancedise ngendlela okumele ibancedise ngayo.

Kuqakathekile ukuba kwenziwe imitshina eminengi esibhedlela itholakale ngobunengi bayo . Ukwenzela ukuba odokotela labomongikazi bayenzelwe umsebenzi wabo ubelula .Njalo balaphe izigulane ngendlela efaneleyo.

Imitshina yezibhedlela iqakatheke kakhulu ngoba iyencedisa ukubona imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyancedisa ukwenza imsebenzi yabo dokotela labongikazi ubelula

Kukhona imitshina eminengi eyenzelwe ukukhangela ingaphakathi yomuntu, eyenzelwe ukuqina kwamazinyo, eyenzelwe ukuhlola indlela amazinyo ahlezi ngayo.

Izigelo, amajekiseni, kanye lokunye okuyimitshina okuncane okusetshenziswa ezibhedlela. Kuqakathekile ukuba kugcinwe endaweni ephephileyo, njalo kugeziswe ngasosonke isikhathi ukuvikela imikhuhlane ukuba imemetheke.

Ezibhedlela kuqakathekile ukubana kutholakale imitshina efaneleyo ukwenza imisebenzi ehlukeneyo ngesikhathi esifaneleyo. Kuqakathekile njalo ukubana limitshina ize ngenani eliphezulu.

Imitshina iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa omongikazi labodokotela ukuba bayenze umsebenzi ubelula. Ikhona imitshina ekhangela ukuba umuntu ugula ngani njalo kusesezingeni elinjani.

ikhona imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabo dokotela labo mongikazi ukwelapha abantu njalo limitshina kumele ihlaliswe ihlanzekile njalo ikhutshiwe ukwenzela ukubana umuntu engatheleli omunye umuntu umkhuhlane ngemitshina

Ezibhedlela sokuthuthukile sokukhona imitshina eyenzelwe ukwenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ibe lula ngedlela esenzingeni eliphezulu

Kukhona eminye imitshina esezingeni eliphezulu enelisa ukwelapha lomuntu oqamukileyo njalo kukhona eminye imitshina encedisa ukufakwa kwamathambo omuntu emzimbeni angayisiwo lawa akade elawo.

Ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile kakhulu ukuba kutholakale abantu abahlalahlale bekhangele imitshina yezibhedlela encedisa abantu ukuthi isesimweni esilungileyo na.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kutholakale izindawo lapha okuhlolwa khona imithi lapha okuhlolwa khona izinto ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuhhi lezo ndawo zithole imitshina efaneleyo ukuhlola lezo zinto

Ezibhedlela kuqakathekile ukubana itholakale yonke imitshina edingakalayo ukwenzela ukubana abantu nxa befika ezibhedlela bangathwali nzima langalokho abakugulayo bathole usizo olufaneleyo.

Kukhona imitshina encedisa ukubana abantu benelise ukunikana igazi lelogazi liyaqala lihlolwe ezindaweni esifaneleyo lingakanikezwa omunye umuntu ukwenzela ukuba kungabi lemikhuhlane ethelelwanayo.

Ezibhedlela kumele kutholakale amajekiseni abe manengi ukwenzela ukusebenzisa ngendlela efaneleyo ngoba umuntu munye ngamunye kumele asebenzise ijekiseni yakhe yedwa ukwenzela ukubana avikeleke emkhuhlaneni.

Kukhona imitshina eyenzelwe ukukhangela imikhuhlane ehlukeneyo ebonisa ingaphakathi yomzimba womuntu le mitshina iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa odokotela ukuba bazi indlela ezifaneleyo zokuncedisa umuntu

Ezibhedlela kukhona imitshina etshiyetshiyeneyo encedisa abantu abagulayo ngendlela ezitshiyeneyo kukhona eminye imitshina encedisa umuntu oyehluleka ukuphefumula ukuba aphefumule kangcono.

Imithi yakulezinsuku iyenza ngendlela izitshyeneyo. Ikhona imithi elapha umuntu lemikhuhlane emicanyana ongekenje oyicabangele ukuthi ingalimaza umuntu.

Imithi eminengi elapha amehlo iyenzelwa ukubana ithontiselwe phakathi emehlweni lokhu kuqakathekile ngoba kuyelapha masinyane njalo kuyakhupha ingcekeza eyabe iphakathi kwelihlo.

Amaphilisi ayabe ebhaliwe imigomo okumele ilandelwe. Ayabhalwa njalo ukuthi umuntu kumele anathe amangaki ngesikhathi siphi, kanye lamalanga amangaki, njalo amanengi akhona ayabe emele ethengwe kukencwadi evela kudokotela.

Imithi yakulezi insuku mihle kakhulu ngoba iyabhalwa izinto ezehlukeneyo ukuthi yenziwe ngani yenzelweni njalo isetshenziswa ngabantu abanganani.

Ikhona njalo imithi yakulezinsuku enathwa umuntu esizwa ubuhlungu nje engazange wafika kudokotela kumbe eklinika njalo kukhona eminye imithi edinga incwadi kadokotela ukuze uyisebenzise

Imithi yakulezi nsuku iqakathekile kakhulu njalo ilendawo okumele igcinwe ngazo ibekwe ngazo kuqakathekile ukuba abantu babale indlela okumele bayibeke ngayo ikhona eminye okumele ibekwe endaweni eziqandelelayo.

Kuqakathekile ukubana abantu bazi ngemithi etshiyetshiyeneyo lokuthi iyelapha imikhuhlane bani ukwenzela ukubana lanxa umuntu engagula ngasiphi isikhathi langaliphi ilanga athole usizo olufaneleyo.

Imithi yakulezi insuku iqakathekile kakhulu ngoba .Iyabe ibhaliwe ukubana inathwa ngabantu abanjani igcinwa kanjani njalo inathwa ngasiphi isikhathi .Iyabe ibhaliwe futhi ukubana inathwa ngendlela enjani.

Imithi iza ngendlela ezitshiyeneyo. Kukhona imithi ehotshwa ngamakhala evikela umuntu ovimbelekileyo emakhaleni njalo ikhona eminye imithi enathwayo.

kuqakathekile ukubana abantu bazi indlela ezifaneleyo zokugcina imithi yabo kuqakathekile ukubana imithi kube khona umuntu okhangelayo ukuba umuthi ufanele na awukadluleli isikhathi sokonakala na

Imithi yakulezi insuku ibuya ngezindlela ezihlukeneyo. Kukhona eyokunatha, ethontiselwa emehlweni, ethontiselwa emakhaleni, lesetshenziswa ukugcoba emzimbeni.

Imithi iza ngendlela ezitshiyeneyo lemihlobo etshiyeneyo njalo iyabe ibhaliwe ukuthi umuthi lomuthi kuthiwa ngumuthi bani. Uyabhalwa njalo lokuthi unganani lokuthi wenzelweni.

kulemithi yakulezi insuku ehlukeneyo eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo enjengemithi yokunatha engayelapha imikhuhlane enjengo yokukhwehlela

Odokotela labomongikazi ezibhedlela kuqakathekile ukubana bagcine amajekiseni lezinto abazisebenzisa ukwelapha abantu zihlanzekile ukwenzela ukubana bavikele imikhuhlane etshiyeneyo

Amaphilisi akulezi insuku ayabe ebhaliwe imigomo okumele ilandelwe ayabhalwa njalo amalanga lapho awonakala ngakhona yingakho kuqakathekile ukuba umuntu akhangele okubhaliweyo

Imithi yakulezi insuku itholakala ngedlela ezitshiyeneyo. Njalo iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyenza umsebenzi etshiyeneyo. Iyavikela umuntu umkhuhlane engakawutholi kumbe iyelapha umkhuhlane usuvele ukhona.

Imithi yakulezi insuku iza ngendlela ezithsiyeneyo. Uyakwanisa ukuthola umithi ehotshwayo oncedisa ngokuvaleka kwamakhala lomuthi othontiselwa emehlweni. Uyakwanisa ukuthola lomuthi wokunatha. Yonke imithi iyakwanisa ukube isetshenziswa ukuvikela umkhuhlane ofanayo.

Imithi iza ngendlela ezitshiyeneyo kukhona imithi esetshenziswa ukuhlaba umuntu ijekiseni lemithi esetshenziswa ukunatha imithi esetshenziswa lokugcoba.

imithi ayiyenzelwa kuphela abantu ikhona imithi eyenziwa iyenzelwa izinyamazana lezinanakazana ikhona imithi ebulalayo abantu kumele befundise ngemithi ehlukehlukeneyo

Kukhona imithi esetshenziswa nxa umuntu elencwadi evela kudokotela kuphela. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuba abantu bangasebenzisi imithi ngendlela ezingafanele.

Imithi yakulezi insuku mihle ngoba iyasetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo njalo ezingancedisa ikhona imithi esetshenziswa ukuthintisela emehlweni

imithi kulezinsuku iza ngendlela ezitshiyeneyo ikhona imithi evikela inyama ikhona njalo imithi egcotshwayo evikela inyama njalo elapha umkhuhlane obonakala enyameni

Kuyasetshenziswa izihlahla ezehlukeneyo ukwenza imithi ehlukeneyo imithi iqakathekile ngoba iyabe incedisa ukubana umuntu athole usizo ngokuphazima kwelihlo.

imiti yokunatha lamaphilisi kuqakathekile kakhulu ezimpilweni zabantu ngoba kuyalapha imikhuhlane lanxa umuntu angazange aye ku dokotela

Imithi yakulezi insuku mihle kakhulu ngoba lanxa umuntu esehluleka ukubala kulemifanekiso eyabe ifakiwe emuthini etshengisa ukuba umuthi lo ngowomntwana omncane

Imithi nxa isenziwa iyenzwa ifakwe lamagwaliba atshengisa ,abhaliweyo atshengisa ukuba umuthi ngowani njalo usetshenziswa njani ,iyakwanisa ukuba ifakiwe lomfanekiso otshengisa izithombe ezithile.

Imithi yakulezinsuku ibuya ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Iyakwanisa ukubuya imithi yokuqhoba, yokugcoba, yokunatha, kumbe iyimithi yokusebenzisa endaweni esihlala kuyo.

Imithi yalezinduku iqakathekile kakhulu ngoba ikhona encedisa ukuvikela imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyancedisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo iyabe ibhaliwe ukubana yenziwa kumbe isetshenziswa njani ngasiphi isikhathi.

Imithi yalezi insuku iqakatheke kakhulu ngoba ayancedisi ukwelapha imikhuhlane elimaza umzimba kuphela, iyancedisa lokwelapha imikhuhlane eyenza umuntu acabange kakhulu.

Kulezinsuku abezempilakahle sebesenelisa ukuncedisa umuntu ongenelisiyo ukunatha umuthi esebenzisa umlomo. Bayafaka umuthi egabheni elincane umuthi lowana udonseke ungene emzimbeni

Imithi yakulezi insuku iyenziwe yabhalwa ukuthi isebenza okwamalanga amangaki njalo iyenzelwe ngaphi. Iyabhalwa njalo ukuba ilanga lalo lokonakala linini ukwenzela ukuba umuntu awusebenzise lelolanga lingakafiki.

Imithi yakulezi insuku mihle ngoba iyabhalwa ukuba isetshenziswa ngabantu abanganani eminye iyabhalwa ukuba isetshenziswa ngabantu abadala kuphela ayinathwa ngabantwana abancane lokhu kuyancedisa abantu ukuba bangasebenzisi imithi ngendlela engafanelanga.

Imithi yalezi insuku iyayenelisa ukuncedisa umuntu ngemikhuhlane etshiyeneyo kungumuthi owodwa njalo abantu kumele bafunde ukubala ukwenzela ukuba babale okuyabe kubhaliwe emuthini

Imithi yalezi insuku layo iqakatheke kakhulu ngoba iyancedisa imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyabe ifakiwe ukubana isetshenziswe njani ngasiphi isikhathi.

Kukhona imithi ephiwa umuntu ukwenzela ukuthi athuthukise amasotsha omzimba. Imithi iza ngemihlobo lezindlela ezitshiyeneyo. Kukhona amaphilisi lemithi enathwayo. Imithi iyabhalwa ukuba inceda ngani.

Imithi yakulezi insuku iyabhalwa ukuba yenziwe ngani ukwenzela ukuba umuntu nxa kungahambisani laye angayithathi njalo odokotela bayabhala incwadi ukuze batsho ukuba umuntu ugula ngawuphi umkhuhlane, anathe uphi umuthi.

Imithi iqakathekile kakhulu kulezinsuku ngoba uyakwanisa ukuphiwa umuthi wokunatha ungakatholi umkhuhlane ukwenzela ukuba uvikele kumbe uthole umuthi usugula ukwenzela ukuba ungamemetheki.

kulezi insuku kulemithi ehlukeneyo kukhona imithi ehotshwayo encedisa imikhuhlane ehlukeneyo enje ngoku khwehlela njalo ukhona imithi enathwayo evikela umkhuhlane ofanayo

Kuqakathekile ukubana abantu bafundiswe ngemithi ehlukeneyo. Njalo kuqakathekile ukubana izibhedlela zenze imithi ngobunengi bazo .Babhale ukuba imithi isetshenziswa njani ngesikhathi siphi .

Imithi yakulezinsuku iza ngendlela ezitshiyeneyo. Iyakwanisa ukubuya ingamaphilisi lawa maphilisi ayabe efakiwe ukubana umuntu unatha amangaki ngesikhathi siphi. Njalo iyancedisa ukwelapha abantu imikhuhlane nxa sebeyitholile lalapho bengakayitholi.

Imithi eminengi eyalezi insuku iyatshengisa lemifanekiso ukwenzela ukuba lanxa umuntu engakwanisi ukubala .Uyenelisa ukukhangela umfanekiso azi ukuthi umuthi lowu wenzelweni

Imithi yalezi insuku iqakathekile kakhulu njalo labezempilakahle sebayenza lemithi egcotshwayo evikela inyama. Akusekho imithi enathwayo kuphela, sekukhona lemithi egcotshwayo.

Imithi yakulezi insuku ibuya iyimihlobo etshiyeneyo. Kukhona imithi engamaphilisi etholakala iyimibala etshiyeneyo encedisa imikhuhlane ehlukeneyo. Kukhona njalo lemithi yokunatha.

Imithi kumele ifakwe ngendlela eqondileyo, iqakathekile kakhulu, njalo ibuya ngezimo ezitshiyeneyo, okunye kubuya kungamaphilisi, lokunye kubuya kuyimithi enathwayo.

imithi yalezinsuku iqakathekile kakhulu njalo iyancedisa abantu ukubana banathe imithi ngesikhathi esifaneleyo ikhona njalo imithi eyiyo eyabe ibhalelwe indcwadi ngudokotela ukuba uyithole

Kulezi insuku sekukhona imithi ephucukileyo eyenza ukubana umuntu athole usizo lanxa engasakwanisi ukuzinathela ngowakhe umlomo kukhona imithi efakwa emagabheni amancane eyiwo engenisa umuthi emzimbeni

Imithi yakule insuku iyabhalwa izinto ezibalulekileyo ezitshiyeneyo ezifana lokut umuthi othile usetshenziswa njani, njalo usetshenziswa ngubani njalo kumele ubekwe endaweni enjani

Imithi yakulezinsuku iqakatheke kakhulu ngoba iyabe ibhaliwe isikhathi okumele ithathwe ngaso, indlela okumele ithathwe ngayo. Njalo uyancedisa ngoba wonke umuthi uyabe ulesizatho esifanele umkhuhlane lowu.

Imithi yakulezi insuku iqakathekile kakhulu ngoba iyabe ibhaliwe ukubana isetshenziswa kanjani isetshenziswa ngubani isetshenziswa ngasiphi isikhathi njalo eminengi yakhona kumele uthole incwadi evela kudokotela ukuze uyisebenzise

Abantwana abancane kumele labo benzelwe imikhankaso lapho abathola ukuhlangana khona labanye badlale imidlalo ethile bafundiswe ngezinto ezinengi abangadinga ulwazi kuzo.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuba benzelwe indawo lapho abangadlalela khona, lapho abangathola khona ukwazana kangcono labanye abantwana, badlale bajabule.

Kuqakathekile kakhulu ukuba kwenziwe imkhankaso yabo mama befundiswa ngendlela zokunakekela abantwana babo abancane lokuba abantwana bathole ukudla kuphi

Abantwana abancane kuqathekile ukuba balungiselwe indawo ezithile ezokudlalela lapha abayadlalela khona bajabule labanye abantwana ngoba umntwana ojabulileyo ngumntwana ohlambulukileyo.

Kuqakathekile ukubana abantwana abancane labo bathole usizo olufaneleyo ngempilo zabo bahlolwe imizimba yabo, amazinyo abo ahlolwe njalo bafundiswe ngendlela yokuziphatha.

Kuqakathekile ukubana abantwana abancane bathole ukudla okwaneleyo. Amanzi okunatha ahlambulukileyo njalo bageziswe bathole indawo ezifaneleyo zokwelatshelwa.

Abantwana abancane kumele balungiselwe indawo lapha abadlalela khona behlangane bengabantwana abancane bazane bafundiswe ngendlela yokudlala labanye abantwana.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuba bafundiswe ngendlela zokuzinakekela. Njalo bageziswe babe bahle. Ukwenzela ukuba bahlale bengabantwana abahlanzekileyo njalo abajabulileyo.

Odokotela labomongikazi abanakekela abantwana abancane kubaluleke kakhulu ukuba bagqoke impahla ezifaneleyo ezibavikelayo, njalo ezivikela abantwana abancane emikhuhlaneni.

Abezempilakahle sebenelisa lokunakakela abantwana abancane, njalo kukhona imitshina ebancedisayo eyenza umsebenzi ube lula, njalo wenzakale ngesikhathi ukubana abantwana abancane labo bathole usizo olufaneleyo.

abantwana labo kuqakathekile ukuba bathole umuntu ongabafundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo lendlela ezitshiyetshiyeneyo zokuzivikela kuqakathekile ukuba kwenziwe imikhankaso enzelwe abantwana abancane

Abantwana abancane kumele bafundiswe njalo benzelwe imifanekiso ebonisa ukubana basebenze njani bagezenjani isandla njalo basebenzise njani amanzi. Kumele bathole ukufundiswa ngendlela ezitshiyeneyo.

Abantwana abancane kumele bathole usizo ngendlela esezingeni eliphezulu ngoba bayaphangisa ukubamba imikhuhlane kumele banakekelwe baphiwe imithi efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi benzelwe indawo zabo zokudlalela njengabantwana bancane eziphephileyo ukwenzela ukuthi bazane kancono njalo bahlale bengabantwana abajabuileyo.

Emphakathini kumele kunanzeleleke abantwana abancane benzelwe izinto ezifaneleyo ezibancedisa ukubana bavikelwe ezingozini ezihlukeneyo abahlangana lazo empilweni.

Kuqakathekile ukuba abantwana abancane bathole impahla ezeneleyo njalo ukukhudumala lengubo ezifaneleyo ngesikhathi esifaneleyo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana abancani kuqakathekile ukuthi bathole omongikazi labo dokotela ababathandayo njalo abakwanisa ukudlala labo bebanakekele ngendlela esezingeni eliphuzulu

Kuqakathekile ukubana emphakathini kwakhiwe izibhedlela ezinengi ukwenzela ukubana kunakekelwe abantwana abancane bathole usizo olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo, kutholakale omongikazi abalesineke abakwazi ukunakekela abantwana.

Kuqakathekile ukubana kwakhiwe izibhedlela ezincedisa abantwana abancane emphakathini njalo kutholakale abomongikazi labodokotela abenelisa ukukhangela abantwana abancane ngendlela efaneleyo.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuba bathole uncedo ngokwempilo yabo olufaneleyo ngeskhathi esifaneleyo kuqakathekile ukuba kuyakhwe izibhedlela ezincedisa abantwana abancane zibe zinengi.

abantwana kufanele benzelwe izindawo zabo ezifanelweyo zokubana bathole usizo lokwelatshwa njalo kumele bathole izinto ezifaneleyo imitshina efaneleyo yokubelapa ukuze bathole usuzo masinyane

Abantwana abancane kumele bathole usizo olufaneleyo ezibhedlela njalo kumele bathole ukuhlatshwa bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo engabahlasela besese bancane

Abantwana abancane kubalulekile kakhulu emphakathini ukuba bathole usizo ngokwezempilakahle olufaneleyo ukwenzela ukuba bakhule bengabantwana abaqinileyo njalo abalondolozekileyo.

Abantwana kuqakathekile ukubana bathole usizo olufaneleyo nxa begula lanxa bengakaguli ukwenzela ukubana bavikeleke njalo bahlale bejabulile bengabantwana abancane.

Abantu bezempilakahle lalabo abelapha abantu abagulayo abanjengabo odokotela labomongikazi kuqakathekile ukuba nxa behlinza umuntu kumbe bemelapha ngendlela ezihlukeneyo bagqoke izinto ezibavikelayo ukuze labo bengabambi umkhuhlane ofanayo kumbe bathelele umuntu imkhuhlane emncane abangaba belayo

Ezibhedlela lasemakilinika ,kuqakathekile kakhulu ukuthi omongikazi labo dokotela . Nxa behlola izigulane labo bagqoke impahla ezithile .Ezibavikelayo ukuthi bathole imkhuhlane .

kukhona izinto ezenzelwe odokotela labomongikazi ukuba bezigqoke ukwenzela ukuba nxa beselapha imikhuhlane etshiyeneyo bazigqoke labo bavikeleke ekutholeni imikhuhlane efanayo

Abezempilakahle odokotela labomongikazi kuqakathekile ukuthi nxa bencedisa izigulane imikhuhlane etshiyeneyo labo bathole izinto abazisebenzisayo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni

Abezempilakahle labo bayafundiswa ngendlela ezehlukeneyo, ezokugqoka impahla zabo. Ukwenzela ukuba bavikeleke emikhuhlaneni, etshiyeneyo. Ekhona emphakathini.

Odokotela labo Mongikazi kuqakathekile ukuba nxa beselapha izigulane ezitshiyeneyo bagqoke izimpahla esibavikelayo ezifana lempahla ezigqokwa ezandleni. Impahla ezivala umlomo ukuze bengatholi imikhuhlane.

Odokotela labomongikazi nxa beselapha izigulane ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuba bagqoke impahla ezibavikelayo emkhuhlaneni etshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuba belaphe abantwana bebafundisa ngokuthi bezigcine kanjani.

abezempilakahle kuqakathekile ukubana bahlangane bakhulumisane ngendlela zokuthuthukisa izinto abazisebenzisayo lokungezelela izibhedlela abangalungisa ngayo imkhuhlane

Indawo ezithengisa imithi ziqakathekile kakhulu ngoba zilolwazi olucwephetshileyo ngokuthi imithi igcinwa njani njalo ziyazi ukuthi kuyakhangelwa amalanga okuthi imithi iwonakala nini.

Indawo lapho okuthengiselwa khona imithi etshiyeneyo kuqakathekile ukuba zingcinwe zinhlanzekile njalo kuqhatshwe abantu abalolwazi oluthile abakwaziyo ngemithi ehlukeneyo lokuthi ungcinwakanjani.

Ukwakhiwa kwendawo ezithengisa imithi kuqathekile kakhulu emphakathini. Ukwenzela ukubana abantu bathole imithi abayidingayo ngesikhathi esifaneleyo bangakazi bagula okuphezulu.

Lapho okuthengiswa khona imithi akuthengiawa imithi yokunatha kuphela. Kuyathengiswa njalo lezinto ezincedisa abantu abagulayo indlela ezitshiyeneyo ezifana lezinto zokusebenzisa ezisetshenziswa ngabantu abagogekileyo.

Ezindaweni zokugcinela imithi kuyatholakala imithi ehlukeneyo njalo esetshenziswa ngezindlela ezihlukeneyo. Kuqakathekile ukubana lezo zindawo zitholakale kuwo wonke umphakathi.

Endaweni lapho okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo, kumele kuhlale kulemithi eminengi eyaneleyo abantu. Imithi akumelanga iswelakale ezindaweni lezi, ukwenzela abantu bathole usizo ngendlela ngesikhathi esifaneleyo.

Kumele kutholakale indawo lapho okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo, njalo zibezinengi lezindawo ukwenzela ukubana abantu bangathwali nzima, imphakathi le mphakathi kumele kubelendawo lapho okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo.

Indawo lapho okugcinwa kumbe okuthengiselwa khona imithi. Iqakathekile kakhulu emphakathini, ngoba imithi iyagcinakala ezingeni eliphezulu, njalo iyagcinakala, ngendlela ephephileyo.

Izindlu lapho okuthengiselwa khona imithi ziqakathekile kakhulu ngoba ziyakwazi ukugcina imithi ngendlela eqondileyo njalo ziyakwazi ukugcina imithi ukwenzela ukuthi ingadluli ilanga okumele isetshenziswe ngalo

Izindawo zokuthengisela imithi ziqakathekile kakhulu emphakathini ngoba ziyenzelwe ukubana zigcine imithi ngendlela efaneleyo ukwenzela ukubana imithi igcinwe ngendlela ephephileyo.

kumele kutholakale izindawo lapho okuthengiswa khona imithi njalo kulezo ndawo kumele kube lokungamakilinikhana okuncane lapho abantu abazahlolwa khona baphiwe usizo abaludingayo

Kuqakathekile ukubana emphakathini kuwakhiwe izindawo ezehlukeneyo zokugcinela imithi njalo kuqakathekile ukubana lapho okugcinelwa khona imithi igcinwe ngendlela eqondileyo langama.

Izindawo ezithengisa imithi ziqakathekile kakhulu emphakathini ngoba ziyafundisa abantu ngendlela yokuphatha imithi ngendlela imithi okumele isetshenziswe ngakhona njalo iyancedisa ukubana abantu bengasebenzisi imithi ngendlela engafanelanga.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha abantu. Kuqakathekile ukubana zibekhona emphakathini ngoba ziyancedisa abantu ukuba bazi ngemikhuhlane ehlukeneyo njalo ziyabe zisazi ukuba imithi ehlukahlukeneyo igcinwa ngendlela enjani.

Kuqakathekile ukubana emphakathini kwakhiwe izindawo zokuthengisela imithi ezeneleyo njalo lezindawo akumelanga ziswele imithi eyemkhuhlane eyehlukeneyo. Kumele lezindawo zihlale zilemithi efaneleyo labantu abafaneleyo abakhangele lezindawo

Kuqakathekile ukuba emphakathini kutholakala indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi yonke eyesintu lemithi yakulezi insuku ukuze abantu bangasweli imithi nxa begula.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile kakhulu ngoba ziyancedisa umphakathi ukuba ungcineleke umkhuhlane njalo abantu bengasebenzisi imithi ngedlela engafanelanga.

Imithi kumele igcinwe endaweni lapho ezigcinwa zikusimo somkhathi esifaneleyo njalo kumele ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi kubekhona indawo ezihlanzekileyo zokugcinela lezi imithi.

Indawo zokuthengisela imithi ehlukehlukeneyo ziqakatheke kakhulu ngoba ziyancedisa ukubana imithi ugcinakale ngendlela ephephileyo njalo ingadlulisi ilanga lokonakala.

Kuqakathekile ukubana emphakathini kwakhiwe indawo zokuthenga imithi njalo lezozindawo kumele zihlale zihlanzekile njalo zifake imithi ngendlela efaneleyo ukwenzela ukubana inga.

Kuqakathekile ukubana ezindaweni lapho okuthengiselwa khona imithi kuhlanzeke, njalo abantu abathengisa imithi babe lolwazi ukuba imithi ihlaliswa kanjani. Bahlalahlale bakhangele ukubana limithi ayikafiki yini isikhathi sokonakala.

kuqakathekile ukuba kwenziwe imikhankaso ehlukehlukeneyo efundisa abantwana kanye labantu abadala ngemikhuhlane ehlukeneyo lendlela yokuzigcina ngayo ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo

Imikhankaso kumele iyenziwe endaweni ezinengi ezihlukeneyo njalo yenziwe ngabantu bezempilakahle ukufundisa intsha labantu abadala ngemikhuhlane ehlasela abantwana abancane kanye labantu abadala.

Ogogo labo khulu kuqakathekile ukuba benzelwe labo imikhankaso yokubafundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela kulelozinga asebekulo njalo befundiswe ngendlela yokuzivikela.

Kuqakathekile ukuba abantu bezibhedlela abantu bezempilakahle benze imikhankaso etshiyeneyo lapho abazafundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bahlole abantu imikhuhlane etshiyeneyo babaphe lemithi yokusebenzisa.

Kulezi insuku kukhona imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle encedisa ukubona ukuthi abantu bayagula yini, bengakabonakali ukugula. Njalo baphiwe imithi kusaselesikhathi sokwelapheka.

imikhankaso etshiyetshiyeneyo kumele yenziwe emphakathini ukwenzela abantu abangenelisiyo ukufinyelela ezibhedlela labo bathole usizo bathole ukuhlola njalo bathole imithi

Abantu bezempilakahle bayenza imikhankaso ehlukeneyo bencedisa abantu emphakathini, bebahlola njalo bebanikeza imithi efaneleyo ukuze bazivikele emikhuhlaneni ethile.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu. Leyi eyenziwa ngabantu bezibhedlela abantu bezempilakahle ngoba iyancedisa ukuba abantu bahlole imikhuhlane efana labongculaza bayazi ukuba balayo njalo baphiwe imfundiso efaneleyo lemithi efaneleyo.

kuqakathekile kakhulu ukuba abezempilakahle bahambe izindawo lezindawo befundisa abantu abatshiyeneyo yimihlobo yemikhuhlane lokuthi le imikhuhlane ivikelwa njani

Abantu bezempilakahle kumele benze imikhankaso ehlukeneyo eyokufundisa abantu ngendlela zokuzinakelela impilo zabo lendlela zokuhlanzeka. Kumele bafundise abantu ngendlela ezitshiyeneyo zokusebenza.

Emphakathini kuqakathekile ukubana kwenziwe imikhankaso ehlukeneyo efundisa abantu njalo epha abantu imithi efaneleyo ibahlole ngemikhuhlane ehlukeneyo engabonakaliyo phandle.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini, ngoba iyancedisa abantu bemphakathini ukuba bathole uku-khangelwa imikhuhlane eminengi engabe ibahlasele njalo bathole imithi yokuzelapha.

Kuqakathekile ukuba imikhankaso yenziwe ngoba iyancedisa abantu abangenelisiyo ukuyafinyelela ezibhedlela ukuba bahlolwe imikhuhlane ehlukeneyo njalo bathole usizo ngesikhathi.

Abezempilakahle kuqakathekile ukubana bahlanganise ,babuthanise abantu abatshiyeneyo esigabeni . Babafundise ngokubana kumele baziphathe kanjani empilweni zabo .Njalo bahlanzeke njani.

Abezempilakahle kuqakathekile ukubana bahlanganise abantu bababuthanise abantu babafundise ngendlela zokuzinakekela ngazo ukubana bavikele imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyafundisa abantu asebekhulile labantwana abancane ngendlela ezitshiyeneyo ezokuzigcina ngazo ukubana bahlanzeke bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Emikhankasweni eyenziwa ngabezempilakahle akutholakali imithi kuphela, kuyatholakala njalo lemfundiso esezingeni eliphezulu. Kuyafundiswa abantu asebekhulile ngemikhuhlane engabe ibahlasela njalo ukuba bazivikele njani kuleyo mikhuhlane.

Abantu emphakathini kumele bafundiswe ngendlela zokuzihlanza ngazo, mele bafundiswe ngendlela zokuzigcina ngazo kungakho abezempilakahle besenza imikhakhanso ehlukeneyo yokufundisa abantu ngezinto ezehlukeneyo.

Ikhona imithi lamajekiseni okuhlatshwa omama Kanye labobaba ukuba bazivikele emkhuhlaneni ethile njalo ikhona eminye ehlatshwa ukuba bazivikele ukuthi bengazali ngesikhathi abangakafisi ukuba labantwana ngaso

Akhona amaphilisi kanye lamajekiseni aphiwa abantu besifazana ukuze bangatholi abantwana ngesikhathi abangasifuniyo njalo kuqakathekile ukuba bafundiswe ukubana bawanatha njani la maphilisi njalo abavikela njani.

Abantu abangomama kuqakathekile ukuba bahlangane bona bodwa bafundisane ngezinto ezenzakala emzimbeni yabo ukuze babekwazi ukuthi benzenjani nxa sokusenzakala izinto ezithile emzimbeni yabo

Abantwana abasezingeni elithile, kumele bahlalahlale bafundiswe ngedlela zocansi. Ukuze bavikeleke kumikhuhlane efana laobo ngculazi, njalo bangazithwali iskhathi singakafiki.

Kulemithi ehlukeneyo encedisa abantu ngempilo zabo zocansi ebayenza bavikeleke emikhuhlaneni efana labo ngculazi labo siki .Lemithi iqakathekile ngoba iyayenza ukuthi abantu bavikeleke emikhuhlaneni.

abantu abangomama kanye labantu abango baba kuqakathekile ukuba bafundiswe kakhulu ngendaba zocansi ukuze bavikeleke emkhuhlaneni efanana labo nculaza

Abantwana abancane kumele bathontiselwe bahlatshwe amajekiseni ukuze ama sotsha emizimba yabo ahle alwe lemikhuhlane engaba hlasela besesebancane.

Abantwana abangamankazana kuqakathekile ukuthi bathole imfundiso ngendlela yokuzinakekela imizimba yabo lendlela yokuziphatha ngayo lokuba bafundiswe ngezocansi ukuze bavikeleke emkhuhlaneni engabahlasela.

Kuqakathekile ukuba omama bathole imithi ehlukahlukeneyo lamajekiseni ahlukeneyo angabancedisa ukuba bazivikele ekukhulelweni abangakufisiyo.

Zikhona njalo izimota ezibekiweyo ukuthi nxa abadlali bemidlalo etshiyeneyo, bedlala, kumbe begijima. Zibekhona, zilandela emuva. Ukwenzela ukuthi kungatholakala olimalayo, athole usizo, ngokwezempilakahle, ngesikhathi.

Emidlalweni etshiyeneyo kukhona imithi esetshenziswayo ukugcoba lapho umuntu angabe esizwa ubuhlungu kumbe elimele khona. Limithi ilamabizo atshiyetshiyeneyo, njalo bayaphiwa lemithi yokuthi banathe.

Abantu abadlala imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukubana benze izinto ezifaneleyo bengaka dlali imidlalo yabo ukwenzela ukubana bavikeleke ekulimaleni ikakhulu ukuqamuka.

Kuqakathekile ukubana lapho okudlalwa khona imidlalo etshiyeneyo kutholakale abezempilakahle. Ukwenzela ukubana bancedise laba abadlalayo ukubana bengalimala bathole usizo olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo.

Abantu abadlala imdlalo etshiyeneyo kumele behlale belokungamabhokisi kwabo okuncane okulemithi ehlukeneyo engabancedisa nxa bengehlelwa yikulimala kumbe ukulimazana nxa bedlala imidlalo.

Lapho okudlalwa khona imidlalo etshiyeneyo kumele kutholakale abantu abenza ngezempilakahle abanjengabo dokotela kumbe omongikazi ukwenzela ukubana bancedise labo abayabe sebelimele emdlalweni.

Abantu abenza imidlalo etshiye tshiyeneyo kuqakathekile ukubana benze imigomo ehlukeneyo ebancadisa ukubana bavikeleke ekulimaleni lokuba imizimba yabo i jayele bengakenzi umdlalo ofanele.

Abantu abadlala imidlalo eyehlukeneyo kuqakathekile ukubana bazi ngem ngezinto ezingabancedisa ukubana balondoloze bagcine imizimba yabo ihlambulukile njengokunatha amanzi ngezikhathi.

Abantu abadlala imidlalo etshiyatshiyeneyo kuqakathekile ukuthi bahlalahlale bekhangela imizimba yabo ukubana ijwayele ukwenza imidlalo lanxa bengasoze bedlale mzwana welanga.

Abadlala imidlala etshiyeneyo kuqakathekile ukubana bathole usizo ngokwempilakahle ukwenzela ukubana badlale kahle njalo bengatholi imkhuhlane engabalimaza phambilini

Abantu abadlala imidlalo etshiyeneyo , kuqathekile ukuba bayelule imizimba yabo laphana lalaphana ukwenzela ukuba imizimba yabo ijayele bangakadlali lanxa sebedlalile umdlalo abawudlalayo

Abantu abadlala imidlalo etshiye tshiyeneyo kumele bafunde bazi izinto okumele bazenze bengakadlali lanxa sebedlalile ukwenzela ukubana bavikeleke ekulimaleni.

Abantu abadlala imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi bahlale belezinto ezitshiyeneyo ezibancedisayo masebelimele kuqakathekile njalo ukubana kutholakale abantu bezempilakahle nxa kulemidlalo edlalwayo emphakathini

Imitshina ehlukehlukeneyo ekhona kulezinsuku iyancedisa odokotela labomongikazi ukuba bakhangele imikhuhlane ehlukeneyo ebantwini abagulayo njalo bakhangele lezinye izinto ezihlukeneyo.

Abantu bezempilakahle sebananzelela izinto ezinengi ezingancedisa ukwelapha abantu ngendlela ezitshiyeneyo kukhona ezinye izinto esincedisa ukuhambisa abantu laba abahluleka ukuhamba.

Ezibhedlela kukhona imitshina etshengisa izinto ezenzakala emzimbeni womuntu, ingaphakathi yomuntu. Lezo zinto ziyancedisa odokotela ukubana bakwazi ukuthi umuntu bamncedisa ngaluphi uhlobo njalo bamnikeza yiphi imithi.

Kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela ukuyelapha izigullane, njalo lokunakekela izigulane. Inakekela konke izigulane. Lalabo, abancedisa izigulane.

Abezempilakahle nxa behlola umuntu kulemitshina ebancedisayo ukuba babone abakuhlolayo ukuthi ngumkhuhlane bani, ungalatshwa njani.

Kuqakathekile ukubana abantu bezempilakahle bathole imitshina efaneleyo efana labomabonakude ukubana bakhulume labantu abakwamanye amazwe ukuze bazi ngezinto ezenzakala kwezinye indawo.

Amahlamvu kanye lemphande kanye le zihlahla lezihlahlakazana ezithile, kuyasetshenziswa njengemithi emphilweni zabantu. Kuyasetshinziswa ukuvikila imikhuhlane itshiyatshiyeneyo engafana lemikhuhlane yenhiziyo, imkhuhlane yamazinyo kanye lemikhuhlane yolukwehlela.

Imithi yesintu iyancedisa abantu kakhulu njalo iyatholakala eminye uyayithola egangeni eminye uyithole endaweni eziseduze njengemayadini abantu.

Kulezi insuku, sekukhona imithi elungiswa ngezihlahla ezitshiyetshiyeneyo. Ngempande lamahlamvu. Lokhu kuqakathekile ngoba imithi yesintu, iyancedisa kakhulu umzimba womuntu.

Abantu esigabeni kumele bafundiswe ngendlela yokuhlanyela izihlahla eziyizo ezisinikeza imithi yesintu etshiyeneyo, lokuba bazinakekele kanjani. Kuqakathekile ukuba imithi yesintu eyezihlahla ihlale ithola amanzi ngaso sonke isikhathi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo. Abantu kumele babe lolwazi olucwepheshileyo ngemithi ehlukeneyo lange zihlahla ezehlukeneyo ukubana zelapha mikhuhlane bani kanjalo zisetshenziswa njani.

Izihlahla kumele zinanzelelwe kakhulu ngoba yizo ezincedisa ukwenza imithi ehlukeneyo njalo kulezi insuku kuyenziwa imithi yesintu ithuthukiswe

Izihlahla lamaluba lempande kuqakathekile kakhulu emphakathini ngoba yikho okutholakala khona imithi eyenziwa esintwini kuqakathekile kakhulu ngoba kutholakala lula.

Kuqakathekile ukuba abantu emphakathini bazi ngemithi yesintu bazi njalo ngezihlahla ezitshiyeneyo njalo bafundisane bona bodwa ngokuqakatheka kwezihlahla lokuthi bazinakekele kanjani.

Abezempilakahle labo sebananzelela ukuqakatheka kwemithi yesintu njalo lezi nsuku sebefaka imithi yesintu bayiyenze itholakale endaweni ezithengisa imithi kulezi nsuku.

Abezempilakahle sebenanzelele ukuqakatheka kwezihlahla lamaluba emphakathini, yingakho sebesenza imithi yakulezi insuku besebenzisa imithi yesintu. Kuqakatheke kakhulu ngoba imithi yesintu iyancedisa kakhulu.

Kuqakathekile ukubana imithi yesintu layo isetshenziswe ngabezempilakahle ngoba iyasiza ngemikhuhalne etshiyetshiyeneyo njalo ayila okunengi okungaphazamisa.

Imithi yesintu izalemihlobo etshiyeneyo. Kukhona isihlahla okuthiwa ngumtwentwe. Lesosihlahla siyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Siyelapha njalo lamazinyo.

Kulemithi yesintu ehlukehlukeneyo efana lomsehla, umgugudu, icena lomangwe encedisa kumikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyatholakala lula. Iyatholakala njalo endaweni ezihlukeneyo. Umuntu uyonelisa ukubana engazi ngomuthi ayezikhela esihlahleni.

Isihlahla sechena singumuthi oqakathekileyo kakhulu emphakathini kukhona imithi eyenziwa ngesihlahla sechena efana lomuthi wokugeza inwele iyenza inwele zihlale zihlambulukile njalo zihlanzekile

Izihlahla amahlamvu impande amaluba kuyasinikeza imithi ehlukeneyo eyelapha izinto ezihlukeneyo ukubana siyenze imithi yethu sodwa

Imithi yesintu iza ngendlela ezitshiyeneyo. Kuyakwanisa ukubuya kuyisithelo, amahlamvu kumbe impande. Lokhu uyakwanisa akukusebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo ukunatha ,ukubilisa kumbe ukufutha.

imithi yesintu itholakala ngendlela ezitshiyetshiyeneyo iyatholakala eduze kulezinye izihlahla ezaziwayo lezingaziwayo ezincedisa ukwelapha abantu kumele bafunde ukusebenzisa imithi yesintu ngendlela efaneleyo

isihlahla sechena sesisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo ukwenza imithi ehluneyo siyasetshenziswa ukunakelela inwele siyasetshenziswa ukunakelela imikhuhlane engaphakathi emzimbeni

Abantu kuqakathekile ukuba babekwazi ngezihlahla, ngemithi lempande ezihlukeneyo ezincedisa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Lokhu kuyabancedisa ukwenzela ukuba bakwazi babelolwazi oluchwepheshileyo.

Kukhona abantu emphakathini abayibo abakwazi kangcono ngemithi yesintu lokuba izihlahla ezithile zisebenza kanjani njalo kukhona abantu abakwazi ukuyichola kahle limithi.

Abezempilakahle kulezi insuku bayananzelela ukuqakatheka kwemithi yesintu yingakho sebesebenzisa izihlahla, amahlamvu, impande ukwenza imithi yakulezi insuku.

Imithi yesintu iyakwanisa ukuthi yenziwe ngezinanakazana ezincane , njengokwenza umuthi ngoluju oluvela enyosini.

Isihlahla sechena sisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo ukwenza imithi etshiyeneyo njalo siyahlanganiswa lezinye izihlahla ukuze senze umuthi ofaneleyo

Abantu emphakathini kumele balondoloze izihlahla lamaluba ahlukehlukeneyo njalo bazi ukubana bakugcine njani bakuhlanyele njani njalo bakunakekele njani ngoba kuyancedisa kakhulu abantu abanengi.

Kulezi insuku kukhona amatiye aseyenziwa kusetshenziswa izihlahla zesintu ezifana lechena ukuyenzela ukuthuthukisa amasotsha omzimba lokhu kuyancedisa ukuba abantu bengahlali begula imikhuhlane njalo njalo.

Imithi yesintu layo isilungiswa ibekwe emagabheni amahle njalo isilendlela lapho okulungiswa khona kubhalwe ukuba isetshenziswa njani njalo isetshenziswa ngubani.

Izihlahla lezihlahlakazana kuyeneliseka ukuthi zisetshenziswe njenge mithi yesintu uyakwanisa ukubilisa ube usunatha kumbe utilise ube usufutha ngakho

Imithi yesintu kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuthi ungalidobha lelo hlamvu uliyenza njani. Kukhona eminye ukuthi ungathola ihlamvu lakhona uyalibilisa bese unatha leminye eyokuthi uyakwanisa ukuthi ulitshise bese sugcoba.

Izihlahla zilusizo kakhulu emphakathini ngoba imithi yesintu yenziwa ngezihlahla. Kuyenziwa ukuba kutholakale ameva kumbe amahlamvu kumbe impande zesihlahla ukwelapha umuntu.

Izihlahla zincedisa ngendlela ezitshiyeneyo njalo zidlala indima enkulu emphakathini ngoba ziyenelisa ukwenziwa zibe yimithi ngokusebenzisa impande zazo kumbe amahlamvu azo.

Kukhona abantu okuthiwa zinyanga, abayibo abancedisa abantu ukuze bathole ukusebenzisa imithi yesintu. Njalo balolwazi olusezingeni eliphezulu ngemithi yesintu njalo lendlela okumele isetshenziswe ngayo

Abezempilakahle kumele bananzelele ngemithi yesintu ngoba iyancedisa kakhulu njalo kumele bathole indlela zokuyiyenza isebenze ngalezi insuku.

Kumele abantu bafunde ngendlela ezitshiyeneyo ezokusebenzisa imithi yesimanje leyesintu, ukwenzela ukubana abantu bangathwali nzima ukuyelapha imikhuhlane ngenxa yokuthi kulemithi etshiyeneyo.

Abantu kuqakathekile ukubana bafunde njalo ngemithi yesintu ekhona ukwenzela ukubana benelise ukuyithola ngoba itholakala lula njalo iyancedisa emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuba abantu emphakathini bazi ngezihlahla ezitshiyeneyo lamaluba atshiyeneyo lempande ezitshiyeneyo ukubana bazi ukubana ziyelapha imikhuhlane enjani ngasiphi isikhathi.

Kuqakathekile umuthi abantu bazinngezihlahla ezihlukeneyo ezelapha imikhuhlane ehlukeneyo ukuyenzela ukubana abantu bengadubeki mabedinga ukwelatshwa.

Amahlamvu ezihlahla ezinye ayancedisa njengemethi yesintu ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ayaqinisa imizimba yabantu

Kuyajabulisa ukubona abantu benakekela izihlahla ngendlela esezingeni eliphezulu njalo benanzelela ukuqakatheka kwezihlahla ekuphileni kwethu. Kuqakathekile ukuba abantu bagcine izihlahla ngendlela efaneleyo.

abantu kumele befundiswe ngemithi yesintu njalo bafundiswe ukubana ihlanyelwa njani imithi yesintu iyakwanisa ukugoqela izihlahla amahlamvu kumbe impande zezihlahla

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo kungabi lenkinga ezinengi ezenzakala emzimbeni womuntu njalo ilula ukutholakala.

Imithi yesintu iyasetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Kukhona imithi esetshenziswa ukuphalazisa umuntu, lokhu kuyancedisa ukugezisa ingaphakathi yomuntu.

Imithi yesintu ikhona ngendlela ezehlukeneyo njalo iqakathekile kakhulu ngoba uyancedisa abantu ingazange ibalimaze. Kuqakathekile ukubana abantu bafunde ngezihlahla lamaluba ancedisayo kwezempilo.

imithi yesintu iza ngendlela ezitshiyeneyo ikhona imithi ecolwayo icotshwe emzimbeni ukuvikela inyama emkhuhlaneni ethile lemithi ebiliswayo ibesinathwa lemithi esetshenziswa ukufutha

Kukhona ukudla okutholakala ezihlahleni okwelaphayo. Abantu kuqakathekile ukubana bafundiswe ngemithi yesintu langendlela okumele bayinathe ngakhona Lezinto ezivikelwa yimithi yesintu.

abantu kumele bafunde ukunakekela izihlahla lamaluba ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi yethu yesintu abantu kumele befunde indlela ezitshiyeneyo yokusebenzisa imithi yesintu

Imithi yesintu itholakala ngendlela ezihlukeneyo njalo kuqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa abantu ukwenzela ukuthi bathole imithi ngesikhathi esifaneleyo